nyunuaɖe kple ɖevi woame etɔ̃ aɖe le abɔme ɖevi ŋutsu wɔmeve kple nyɔnu ɖeka wó seƒoƒo aɖe dzi kpɔm le abɔme

Ta ŋutsua ya wɔ experiment aɖe ɖeviwo zã le w egbɔ w ekpɔm elea ŋutsua wɔ enua afi o nua srɔ̃m egbɔ.

Ekuteƒe me, ŋutsuwo zã nyɔnuwo zã afi ŋutsu aɖe bɔbɔ konyi fam na nyɔnua nyɔnu aɖe kple yio ƒometɔwo kple aɖaka hã nɔ ŋutsua be megbe kple nyɔnu aɖe wobe ƒometɔ kpɔm.

Amewo geɖe le kuteƒe aɖe me. Wofafam ne nyɔnua kple yiƒe ƒometɔwo kple ŋutsu aɖe le anyigba fafam alo le konyi fam ne nyɔnua kple yiƒe ƒometɔwo.

Nyɔnu woameve kple ɖeviwo woame etɔ̃ le mɔdzia gbɔ eʋu aɖe, eʋu dzɔm a a ayi woƒe aƒeme hafi nɛ ekpɔ wobe megbe hã eʋu woameve kple moto aɖe le petrol dzraƒe gbɔ.

Ɖeviwo woame andre yta le exɔ gbɔ nɔnyi ɖe gakpoa ɖe dzi nu kom kple woƒe nɔnɔwo afi hã wo nu ƒom kple woƒe nɔnɔwo.